Miis waxaa saaran matoor iyo shidaalkii isku dhex jiro waxaa kalsoonaan midabkiisa waa caddaalad madow waxaa ka koreeya dalal kale

Waa qol qolkaas oo ah jiko dariishada qabto

Waa qol waxaa kufidsan shamac waxaa dhex yaalo dhar midabkiisu kale duwan yahay sida dirac, garbasaar, dhar lawato iyo mid caadi iska ah oo duuduuban waxaa meesha taagan qof iyo gabar.

Qolkaas oo ka kooban oo ay ku dhex jiraan oo afr cas wataan afar dhar caadi ah ayay wataaan darbigiisana ku qoran yahay nabad io nolol

Siib dheer oo ka kooban qol, dariishado iyo albaab. Dhexdiisa waa mutuleel, darbiga waa dariishadooyin iyo kuwo leh sharaxaad leh.

geedka cabitaanka geeda cabitaanka lagu shubo marka la shiido oo kor biyaha ka soo deynaayaan garaafooyinkaas oo ah marka cabitaanada la iibinaayo cabitaanada aanu ku jiraan cabitaano kala duwan sida canbaha qaraha iyo sisinta

Waa dad galaayo sawir kale duwan waxay muujinayaan inay cayaarahayaan banooni seddex banooni ayaa agtooda taalo iyo fanaanado oo iskugu jiro rag iyo dumar.

laami laamigaas oo mareyso bajaaj

carwada dharka ilamaha lagu iibiyo waxaana yaalo dharka ilmaha noocyadiisa kala duwan sida dhar casaan ah dhar cadaan eh oo labis eh

Waa baaskiil yar oo cuseeb ah wuxuuna yalaa melaha lagu iibiyo baaskiilada baskiilka oo nocisu yahay madoow iyo bulug maar dhanka kalena u ka yahay buluug lugahiisana ay yihiin madoow

Waa kursi oo kakoo kooban madow lugihiisa madow fadhigiisana madow

Waa guri villa ah waxaa banaanka ku yaalla silig madow guriga darbigiisa waa qaxwi iyo caddaan

Meeshaan waxaa yaalo armaajo armaajadaas waxaa saaran shaati cadaan ah io calamo o aliyah ciyaaro ah io bahal yar oo xidig ku jirta waxn idin ku salaamay

Waa qol waxaa kujiro armaajo oo ka kooban muraayad iyo alwaaxyo midabkeedu waa qalin ah muraayadna kudhagan tahay, korkeeda alaabo ay saaran yihiin geeskeeda waxaa yaalo katabaan dhar suran yahay iyo bareys.

Waa fasal waxaa kujiro gabdho oo nuucyadoodu kala duwan yihiin waxay galahayaan intixaan. Gabdhahaas oo ka kooban dhawr gabdhood oo heysto qalimo warqadana hoos udayahayaan, gabadha koowaad waxay wadataa xijaab qaxwi biyo biyo ah gabadha kalana waxay wadataa xijaab qaxwi iyo gabdho kala oo kadambeeyo oo miisas agtaada yaalaan.

wa salax salaxaso lagu ciyarayo banoni Wil wato wilkaso midabkisu yahay Mid madaw eh bume jaala a iyo finanad madow ah kabaha basalt iyo madow banoniga aktisa uu yalo

Waa shaati, waa shaati buluug oo kiif-kiif ah shaatiga Soo ah shaati gacmo dheere oo wato, haay jey oo madow ah.shaatigaa Soo kiif-kiif madow leh geed karootiin madow eh.

waa wiish wish kaas oo oo qaadaayo haanta biyaha lagu qaaado wish kaas oo midabkiisa yahaybubadan yahay jaalo iyo madow haanta biyahana uu qadayo ay tahay mid sali ah

Waa labo gabdhood mid waa bukaan midna waa bukaan caawiye. Mida kursiga kufadhiso oo xijaab qaxwi wadato iyo baatiga gaduudan kursigana waa jaale waa gabar xanuunsan mid taagan oo xijaabka yar oo cad wadato waxay daawayneysaa mida xanuunsan.

Waa miis miis kaas oo saran yahay galaas ubax kudhex juro

Waa miis yar Uu saaran yahay gasac furkiisa yahay dahabi

Miis miiskaasoo saaranyahay saxan ku dhex jiro baasta. iyo malaay qudaartiisa wadto malaay duban iyo. qudaartiisa. qudaartaasoo .aan barbanooni iyo basal saxankasoo cas oo.miis saaranyahay

Armaajo armaajadaas waxaa saaran shaati cadaan ah io shaati qaxwy ah shaati baluug maariin ah shaati cagaar io shaati biyo biyo ah

Miis miiskaasoo usan sarantahay saxan Saxankaasoo ku jiraan sabaayad badn oo la dubay sabaayadaa soo mida ogu koreeso laabatantahay

Baakad baakadkaas oo ku sawiran biidsooyin labo xabo ah oo ku kala duwan qudaarta qudaarta ku sharaxan tahay caleema cagaar ah istarotigi io ceeb agteeda yaalo basbaas io yaanyo shiidan labada biidso dhexdooda waxaa yaalo galas oo caag koolo koolq ah biidsadaas oo ah diis hoot